Yevio le aƒu to ya nyɔnu ɖe kple esrɔ̃a ŋutsu, alo nɔvia ŋutsu wole zɔzɔm yina. Ame ɖewo hã wonye ƒome, wonɔ anyi ɖe teƒe ɖeka, le nu ɖum, le aha num yaw ole nu kom. Ame sia me dzi le ame sia me dzɔm.

Amewo ki ke afɔ menyo na wo o wole gake woate ŋu agblɔ be wonye bafa wole bɔlu ƒom wolé ati ɖe asi ya wole bɔla ƒom leke woawɔ edzi ananɔ wo dzɔm.

Nugɔmemase ɖe le edzi yi le afi ya. Ya Asrafo ame ne ɖe le afi ya si ke ɖeka do kuku, ɖeka medo kukuo. Woame eve do gakpokuku ɖe ta. Ya am eke ke womele nua gɔme se oa, wodi be Asrafoawo ne na wo mɔ ne woayi fii ke woyina alo ne wose nu gɔme na wo koe,

Yevoviwo le sɔleme ye wole Mawu kafum eye wo pete wodo nu ɖe ŋɔti be aya baɖa magage ɖe ŋɔti me na wo o. Eɖewo nyɔ nyɔnu eye ɖewo nye ŋutsu ya geɖe do awu he kaxe awu yibɔ wokɔ bla ɖe edzi, eɖewo hã le Mawu kafum le dzidzɔ kpɔm.

Ame ɖewo le mɔto eɖewo afɔ menyo na wo o magblɔ be bafa, eɖewo asi menyo na wo, eɖewo nye ŋkugbagbanɔtɔ, eɖewo hã eto menyo na wo o eye womekpɔ kpɔ ame si akpe ɖe wo ŋu o.

eku le ediyim la fiya ewɔbɛ yevuwo ƒɛ dumeɛ gake ameyibɔ ɖeka ɖeka ɖewo le afiya ya amekukua lɛ ŋkume na mowo wolɛ avi fam ŋutsu ɖeka le awu yibɔ mɛ e tsuklo ɖe ŋkumɛ na nyɔnu ɖɛ

Ŋutsu ɖewo kɔ seŋe kɔ ɖe ta elabena etsi le dzadzam gake bafa ya le anyigba etsi le eƒom, ame ɖewo hã le zɔzɔm le yiyim le vavam, ame ɖewpo v age ɖe ŋu me, ame ɖewo tɔ ɖe emɔ to.

Eŋu kple moto le mɔdzi yiyim. Ya mototɔa ekɔ nu kɔ tsɔ ɖe ta wo le evi wɔme eve kple nyɔnu ɖeka ɖe asi. Le eƒe ŋgɔgbea ɖevia wɔ abe nyɔnuvi. Eƒe megbea ɖevi ŋutsuvi kple nyɔ wonɔ alo wo nɔvi tsitsi le megbe na wo.

Ŋutsua ɖeka le ŋgɔgbe do awu ʋee. Ya etɔ tsitsi labe ame yi ked zi le edzɔm. Awu ʋea ke wòdoa, míaƒe bubunatɔ Nana Adoo ya ƒe tata yae le eŋ, awua me. Ekɔ nane kɔ kɔ de kɔ. Elé aflaga ke keye Ghana ƒe aflaga ɖe asi.

Nyɔnuwo kɔ adzale kɔ de ekplɔ dzi, ya wo wɔa be wo le wo fia le ke woa wɔ adzalea, adzale geɖee yi ke wo wɔ vɔa, ele afiya wole adzalewo ƒo fum, meka ɖe dzi be nɛ wo wɔ vɔa, ame yi ke wo fia nua wɔa wa va wɔ wo tɔ nɛ wɔa kpɔ.

Amewo le mɔ zɔm. Ya wole mɔ zɔm kple ekposɔ. Eɖewo le zɔzɔ, eɖewo lé ati ɖe asi. Eɖewo kɔ woƒe agba kɔ ɖe ekposɔɔ dzi. Ye akpɔ be eɖewo kpe woƒe ŋgɔgbe na ame yi ke wole yiyim ya wo ƒete wole mɔ zɔ alo wodia da kɔ.

Nyɔnu tsitsi ame etɔ̃ le awu ʋe me. Woɖi Awusatɔwo. Ewɔ abe wole Arab anyigbala dzi. Ya teƒe ke ke wolea, teƒea eɖiƒoƒo aɖeke mele afi ma o. Exɔ ke he le afi maa, enya kpɔ nyuieɖe.

Ŋutsu ame ve le edɔ wɔm le anyigba. Yaa ɖeka elé taku ɖe asi, edo taku ɖe taa. Yaa ɖeka medo taku ɖe ta o. Eyi ke tsɔ taku ɖe taa, ele ame, ŋutsu bubua kpɔm.